Mwana weshe angadai ari mudodori anosisirwa kuti ange eizowana mukana wekuenda kuchikora zvingadai teibvisa mamweni zvikonzero zvekunzi uchiri mudodori asi weshe mwana unofana kuti afunde pasina mutuso waanobvisa ega pachake.

Vana vadoridori vasati vatsamuka vanosisirwa kuzii veingosvitsa makore mana ange veizoendawo kuchikora chezera ravo vanofundiswa veizoona nguwa yokuzodakara ngamweni .

Vana vadori-dori vari pachikora chepashi vanosisirwa kuzi vapuve mukana vekuti vaende kuchikora. Ume naumwe vavo unofanira kuenda kuchikora uyezve zvikora zvachona zvinofana kuti vavane mutuso uri pashi. Zvokuti vana mai nanababa vavo vanokwanisa kuti kubhadhara ndombi nemajaha kuti zvikwanise kufundavo.

Kufunda kweana adodori kwakanaka. ngekuti ,amweni anthani anofunda kubudikidza ngekutamba ,amweni mukuemba, amweni akhona anofunda, zvinoenderana nekuti ari pandau yakadini.

Zvitoro zvona zvinotengesa mitombo munofanira kunge mune anthu akafunda uyezve anoziya ngezvema tengeserwo emitombo yakadai ngeinorapa anthu uyezve anthu akona anofana kuzi apuwe mitombo yona.

Vana vadodori vanosisira kuenda kuchikora kofunda kunoenderana nezera ravo. Vanofundiswa veienda, veiemba, ngekutamba zviriko.

Hwana hudodori hwofunda zviro zvakabaadzama maningi. Vafundise arikufundisa ana eyaiya veigadzire ramangwana ravo kuitire kuti zviro zvihambe zvienderere kumberi. Tinozvibonga maningi, tinozvibonga.

Chikora chakakosha mundu weshe uno sisirwa kupiwa mukana weku funda kuti nyika ibudirire ndau ikaona andu aka funda inooneka ngekujeka ino budirira ngeku kasira.

Vana vadori dori vanosisa kuenda kuzvikora kundofunda zvinoendera ngezera rawo. Vanofundiswa veiimba ngekutamba kuti fundo yawo iite kunakidza ngekuti ana anofanira kuti anakirwe.

Kufunda kwaana adori dori kunoadetsera kuti aumbike uyezve aziye ubuntu hwakanaka zvodetserahe kuti abereki vasazohlupika pakurera ana anaya kuti akure ari antu kwawo eya tinobonga.

Dzidzo yaana adoko yatinoti puraimari yakakosha ngekuti inopa vana hwaro neruzivo nekuvafundisa kuverenga zvinyorwa nekufunda zvakanaka izvo zvinodetsera mune ramangwana ravo.

Vana vadoridori veshe, vanosisirwa kuzi vamboona mukana wekufunda, kuti vazohanirawo kunyangwe ngechikora chepadera uyehe, vazoone veikura zvakanaka, vane fundo dzawo mupfungwa.

Muntu eyibarwa chekutanga unofana kuenda kuchikora chepashi, eyikura eyikura kudzamaradza aakumushando, chikora chapashi ndochinoumba dzidzo yake ngehupenyu hwake kubvira achiri mudori dori, kudzamarara atododa.

Ndani eshe angadai eifunda kuzvikora zviri pashi anosisirwa kuzi ashande ngesimba kuti azoendawo kuzvikora zviri ngechepadera. Zvodetsera kunyangwe kunyika yedu kuti ndau dzeshe dzinge dziine anhu akafunda. Kutidetserahe kuti tiwanehe mutuso wendaramo.

Kufunda kwehwana hudoridori kunoumbiridza kunobaaka hupenyu hwawo kuti hunge hwakanasirika hukone kuerenga huziye chinozwi kuyayaya huziyihe kuti chikora chiro chakabakosha muupenyu.

Zvikora zvepa dera zvino fanira kuti zvi akwe mu ndau mwedu ee mundau dzeshe munofana kunge mune zvikora ngekuti ana eshe anofanira kuhanira kuendawo kwete kuti ana anenge eyi hamba chi nhambwe kuti ayende ku chikora.

Andani eshe adoridori anenge eifunda vakufundawo maererano nekuhambidzana kwenguwa yavanoti muchiyungu tekinoroji kutidetserawo senyika kuti tigarewo tiri pamberi tiri padera pedzimweni nyika.

Zvikora zviringechepashi zvinofunda ana adodori zvinosisirwa kuzi zvinge zvine pakachengetedzeka pekuti ana ange eiswera kunyange dzimweni dzakadai ngemabhodhingi ange ane pakachengetedzeka pekuti ana aate.

Pafundo yechidiki kana kuti yepuraimari vana vanopuwe chitupa chekuti vakapedze fundo yavo zvakanaka uyezve vaiyaiya zvaifundiswa neafundisi izvi zvinotibatsirana kutendererana kuenderera mberi nezvidzidzo zvedu uye kuvhura mikana yaramangwana reana edu.

Kufunda kwemazuva ano kwava kudetsera maningi ngekuti antu ekudhaya waiwa kuti atova mai kana kuti oto baba asati hlamburuka ikozvino antu obetsera hee zvakadai ngeizvi nokuti afunda antu akona.

Ana adori dori zviro kwazvo ano kurudzirwa uyehe abereki ese ano ko homedzerwa kuti ange eizo koshesa uyehe veizopa mwana umwe na umwe mukana wekuti afunde uchi enderana ngekuti uriku nzvimbo yakadini.

Muzvikora munosisirwe kuzi munge mune atungamiriri ,anenge eizotungamira chikora mune zvakanaka, kuite kuti pachikora pange pane untu nerunyararo, zvisina mphirizhonga, kudetsera kugarisana kweana neafundisi zvakanaka.

Munhu weshe unosisirwa kuti aone mukana wake wekuti afunde. Izvi munhu weshe unosisirwa kuzi paanofunda aise ngesimba reshe kuitira kuti paanozobuda paanopedza kufunda, zvinge zvakajeka.

Pachikora chepamusoro uye kuyunivhesiti, vana vanodzidza unyanzvi uye ruzivo rwakadzama, kudzidza uku kunowadzidzira ramangwani ravo, kuvapa mikana yebasa, uye kuzwisisa zvakasiyana-siyana zveupenyu.

Kufunda kwepadera kodetsera andani eshe kusanganisisa ndombi nemajaha kuti vaone ruzivo pamusoro pekutama mishando yawo, ngekuona kuti mishando yawo inozowabetsera ngei mundaramo dzawo.

Vadzidzi vepadera neyunivhesiti vadzidzi vanowana ruzivo rekuita mabasa emaoko enyara izvi zvinodetseredza maningi kudzidza zvavanoita chaizvo uye kugadzirisa mbasa eramangwani pasina kuzopinzwa mabasa neumweni muntu.

Mumagwaro epadera kana kuti kuchikora chepadera kudetsera maningi kuti andani eshe dzingava ndombi dzingava majaha odetsereka maningi pakunasira ramangwana awo kuti aone mushando.

Zvikora zveshe zvinosisirwa kunge zveizopa ana mikana yekuti afundewo Maererano nezera rawo ndofunga dzawo vanofundira kuerenga pamweni kuemba.

Zvikora zvepadera zvinosisirwa kunge zvaizoiva nemutungamiriri asina uore uyezve mutungamiriri anoita kuti chikora chirambe cheienderera mberi , chirambe cheibudirira neizvozvo zvinozoramba zvaita kuti chikora chirambe chiri padera .

Chikora chepamusoro-soro chinokosha maningi ngekuti chinobetsera muntu kuti aone ruzivo rwemushando vaachazoda kuita, uyehe remubatsirahe kuti aone ndaramo yekuti muntu akangogara asizi kufunda ndopakuzofa ari rovha paya patinoramba.

Mukufunda kuzvikora zvepadera, amweni andofundiswa mabasa yekushandisa nyara dzavo kuti vakwanise kuwana ndaramo. Amweni anenge eiemera zvibhuku kuti vazopuwe zvipepa zvefundo. Zveshe vanongozorarama.

Kufunda kwepadera kufundiswa vantu zviri pachidera kuitira kuti ntaramo dzedu dzisazoshupika, dzemushando pamweni dzinombonetsa asi tafunda tinenge takuzvipedzera tega mumishando yedu.

Kufunda kwedera antani aachakurudzirwi kuzi angofunda magwaro chete, asi apote eigwaze maenderano nezveupenyu, ungadai mabasa enyara, ungadai mabasa ekuti azviriritire. Izvi ndozvinodiwa.

Zvimweni zvikora zvedera zvinosisa kuti ana ese akone kuramba eyienda kuchikora kuti akone kuzova nereramangwana rakanaka.

Zvikora zvepadera zvinotsinhirahe kuti muntu veshe ange eizopuwavo mukana vekufunda eionavo ruzivo kubva kunaafundisi angadai aefungisa muntu veshe. Kuti ana agare akabatana eizwanana.

Zvikora zvepadera zviri kusisirwa kuti zvinge zveizovaka midhuri imweni yekuwedzera pane iripo kuti mwana weshe aone pekufundira pakasununguka uyezve pakafanuka.

Zvikora zveshe zvepadera zvinosisrwa kuti zvizopa ana vese ruzivo kunyangwe rekuhamba ngemoova. Zvodetsera mazuvaanaya kuti mwana aakupeze chikoro ane chaakabata munyara yake kunyanyanyanya bhizinesi.

Pachikora chepadera ana anodzidza zvakawanda zvitsva vanofunda kuerenga nekunyora zvakadzama kufunda uku kunoita kuti ana afunge zvak zvakangwara uye kugadzirisa matambudziko aanosangana nawo mukuhamba.

Amweni ana anofundiswa ngemabhuku asi mazuwa anaya ana kuzvikora kuya akufundiswa kuzvishandira iwo pachawo ezvozvionerawo kamutuso kawo kadodori kanozoite kuti vadetsereke.

Chikora chepadera chinotikoshera maningi sendau. Chinoita kuti antu afunde, afundehe ngenyaya, ngezveupenyu kuti zvinombohamba sei maererano nekuseenza teishandisa nyara dzedu dzakhona.

Zvikora zvepadera zvinosisirwa kuzi zvinge zveizosima mimbiti uyehe dzei zochengetedza ndau kuti igare yakachena ingadai ririshango rinokuridzirwa kuzi ringe reichekerwawo kuti risazochengetawo kana zvingazodai zveikuwadza.

Muntu weshe unosisirwa kuti avane mukana wekufunda kuitira kuti ndaramo yake inge yakazombiswa ngefundo uye hee azorarama zviri nyore zvisazoshupa waakumberiyo.

Kufunda kuri nechepadera, kunokurudzirwa maningi , nekuti muntu angooni ruzivo rwekufunda rwenga , asi unoonawo neuntu hunenge une vamweni ana wakanaka unenge aiita aitedzerawo .

Fundo dzeshe dzingaitwa zuva ngezuva dzinofanira kunge dzeizoperera kuchikoro chepadera. Veizofunda maererano ngemituso yaanoda kuzoona mushure mekunge azopedza kufunda.

Zvikoro zvinosisirwe kuti zvinge zveizokoshesa maungano anoitwa mukutanga kwezuwa...uyehe zvinge zveizofundisa antani eshe ,maererano ngezvemakoshero akaite kufunda.

Pachikora chepadera andani eeshe anodzidzira unyanzvi uye kugona kuita zviro zvao ngenyara dzao pasina unoaemera kuti apinzwe mushando izvi zvinodetsera maningi kukura kwenyika kukura kwentharaunda kuti anthu adzidzire mabasa enyara dzao kwete kumirira kupinzwe pamushando ngeumweni munthu .

Zvikora zviri ngeche padera zvakakosha maningi kuti muntu weshe ungadai eyikura uno sisirwa kuti ange eyizo onawo mukana weku funda ku zvikora zvona izvozvo zveizo detsera kunyangwe antu eshe kuti vange veizo one fundo yakakwana.

Zvikora zveshe zvinosisirwa Kuti zvinge zveizoonawo mabhuku ekushandisa akadai ekuerenga kwete ekunyorera ngemutuso uripashi kuti zvidetserewo kunyangwe nendombi nemajaha zvingadai zveizofundepo.

Kufunda kuri ngechepadera kwakanakira kuti kunongwadza muntu kunoita kuti muntu avhavhuke vhavhuke kudai akure akachangamuka kuitira ndaramo yake isazomushupa ngendaya yekuti muntu akakura asizi kumboenda dzidzo yepadera unokura akapungeya pungeya kudai.

Anthani eshe angadayi eifunda zvikora zviri ngechepakati anosisirwe kuzi umwe naumwe ange anewo chake chaanenge aidetsera nacho kuchikora ingadyi iri mitambo kana kuti ungadayi eikona maningi.

Ku zvikora zviri ngeche padera zvino sisirwa kuzi kunge kweizo chengetedzwa untu hwe muntu weshe kuti amweni ana asazo pinda mu zvimweni zvikwata zvinga dai zveizo tora mafembo kana kushandisa mitombo zvisizvo zvino zoita kuti azo swera akadhakwa.

Munthu weshe unosisirwa kuzi amboonawo mukana, wekuti aende kuchikora chepadera, ngekuti zvinodetsera kuti muntu asanganewo neumweni muntu wakasiyana nehumweni, kuti wazosangana nahwo, dera kwona, aazoshuphiki.

Dzidzo dzinoitwe ngeandhani edu kuzvikora zvepadera kushandisa nguwa zvakanaka kunodetsera vadzidzi kupedza mabasa awo ngenguwa, kudzidza zvakanaka uye ngekuyayaya nezvinobhuyiwa ngevafundisi.

Kufunda kuri necheoadera mbichana kunodetsera kuti muntu aziye kuti paderapo uchaenda kofunda ngezvei, uchaenda koitei akuda kuita mushando wake ndozvinodetsera kufunda kwepakati, kwepadera kuitira kuti antu aziye zvekuzoenda koseenzesa.

Kufunda ngechepadera kwakakosha maningi ngekuti muntu akagumira kufunda pashi dzimweni dzenguwa unozosvika dera zvozomuhlupa ngekuti aazi kufundiswa zvimweni zviro.

Kufunda kuchikora chiri padera dzimweni dzenguwa kundodetsera ngekuti unosangana ngeamweni anthu akabvawo kune dzimweni ndau, uyezve vanenge vane mafungiro awo pamusoro peupenyu hwedu.

Muzvikora zviri kudera muri sisirwa munge meizova rukuwa yekuchengeta maguyo andani vese vange veizo sisira kuti vange veizodetserana pachavo kunyanya nyanya kuchengetedza utano.

Chikora ngechepadera dera dzimweni dzenguva chinoshandura mafungire ake eida kuzoita zvekuseenza dzimweni dzenguva otoshandisa nyara dzake kuti akwanise kuona ndaramo.

Pachikora chepadera adzidzi eshe anosisirwa kuti afunde nemazvo panodzidza pona apapo vanonzi ngavayayaye ngekuti ruzivo vanopuwa ruzivo rwakadzama uye hinyanzvi huno detsera kuwana mushando kana vapedza chikora.

Ndau dzepachikora dzepadera ndokunodzidzira kuti kufunda ngezvepadera unokasirawo kuwana mushando nenguva iripadhuze.

Maa mukore unowu antani eshe odzidza kubudikidza ngemakombiyuta zvoite kuti vanodzidza vanodzidze unyanzvi hwekushandisa makombiyuta kunyora mapirogiramu uye kugadzirisa matambudziko angadai eisanganikwa nawo zuwa ngezuwa.

Muzvibhehlera makukurudzirwa kuti munge meizopinza vantu veshe vakabva kofunda ngekuti zvinodetsera kuti vantu veshe varapwe ngenguva, kuti vashandi vanoshanda muzvibhehlera vange vawandawo.

Kufunda kunodiwa kuti muntu weshe ange afunda kuti ahanirewo mikana yakadai ngekuonawo mushando ingada kuti inge ine muntu wakafunda une mapepa eshe angadai eikodzera kuti aone mushando.

Muntu vese unosisrwa kuzi amboone mukana vekuti aende kuchikora chekudera. Ngekuti ndaramo yemazuva anaya yoda muntu akafunda chikora chekudera. Ungadai uru jaha kana uri ndombi unosisrwe kuzomboonavo mukana vakona.

Dzidzo yeyunivhesiti maererano nekusiyana kwetsika. Yakakosha ngekuti inobetsera vantu kuzwisisana nekuremekedza tsika dzakasiyana-siyana, zvichiita kuti antu agare muntaraunda pamwe chete murunyararo veizwanana pachavo.

KumaYunivhesiti, ana andani eeshe oshandisa malaibhurari kudzidza nekuwana ruzivo rwakadzama. Izvo zvodetsera kuti muntu afunde zvakanaka eiona nguwa yekuerenga, zvodetserahe ngunyange Yunivhesiti yacho kuti dzidzo dzayo dzikwidziridzwewo ngechepadera.

Kufunda kwechikora chepadera kwakosha ngekuti munhu unokura eiziya mushando wake uyezve unenge eifundirahe mushando waanenga eide kuzoshanda vaanetsa mupei detserahe kuti vantu asazoone nghwa yekugara kugara mumapato asisine zvekuita.

Antu eshe arikumayuniversity, anokurudzirwa kuti anyaso kuyayaya zvinezviyibhuyiwa neafundisi kutoti hupenyu hwawo usazo gcoya ,ogume mberiyo wabararame hupenyu hwakabanaka.

Muzvikora zvepadera munosisirwa kuzi antani eshe angadai eifundapo pachikora chona ichocho ange eizopuwa kunyangwe ndau yepekugara nepekuata kubatanidzira nepekufundirahe pakanaka.

Chikora chakakosha maningi ngekuti muntu weshe unosisirwa kufunda kuti nyika ubudirire uyezve muntu apedza chikora unosisirwa kuti avake ndaraunda dzenyu vamwe vawane kuendawo.

Kufunda kwepadera kwakosha maningi ngekuti umweni muntu unodai eingo funda asingazivi kuti amberi Kona anoda kuzoita mushando weyi chikora chepadera chinokupa ruzivo rwezvauchida kushanda ndizvona.

Kuchikora chedera chavanoti Univhesiti antani eshe anokurudzirwa kuzi afunde eishandisa zvitxunga ruri padera ravanoti Khombiuta rinoita kuti kufunda kuve nyore uyezve kunge kweinakidza.

Kufunda kuchikora chiri ngechepadera kwakanaka maningi ngekuti dzimweni dzenguwa kunodetsera kuti munthu ange eizoshandira pfungwa dzakona dzemushando waachazoda kuita aamberiyo odetserahe kunyangwe mukuumba hukama huri pakati pemwana neamweni vanthu.

Vafundi veshe vari kufunda zvedera vanokurudzirwa kuti vanyase kuyayeya zvinobhuiyiwa ngeafundisi kuitira kuti hupenyu hwavo husazoanesa kumberiyo ngekuti akuru ekare aibhuya kuti kusina mai akuendwi zvinodaro kuti zvawabhuirwa batisisa wazaya wazwa eya.

Kuzvikoro zvepadera zvinosisirwa kuti munge meizochengetedza ndau dzekuatira kuti dzigare dzakahlokeka uyezve dzakachena kuite kuti ana paanozonge eizoona nguwa yekuata ......

Kufunda kwepadera kunodetserahe anthani eshe mukusarudza mishando yeanozoda kuita ngepadera kuti vazoona kuraramisa mhuri dzakhona kuti dzione chekurya nechekupfeka. Zvotidetserahe kuti nyika yedu ienderere mberi.

Kufunda kwezvikora zvedera kwakanakira chiro chimwe ngekuti muntu unofunda eiziye basa richazomupa mutuso rinozoita kuti azowane ndaramo iyendeke uyehe muntu unofunda akasununguka asina zvinomunesa.

Dzidzo dzepadera kana kuti dzeyunivhesiti dzakakosha ngekuti dzinodetsera ruzivo rwakadzama uye unyanzvi hunodetsera vantu kuwana mabasa uye kuvadudza hupenyu hwavo kuti vaone rekurarama ndirona.

Kufunda kwepa hikora chepadera kwakanakura kuti antu anofunda nemazvo uye hee vanenge veifundiswa zvinoenderana nendaramo ngekuti vanoda kuzoite mushando weyi vave kudera zvinodetsera hee nyika yedu ionezve mare.

Kuchikora chepadera kungadayi kweikurukurwa maererano ngendaramo dzeshe. Kunosisirwahe kuzi vamboita mukana wekumboita mabhuyo maererano ngekuzogarisana zvakanaka mumadzimhatso.